Suurri isin argaa jirtan kun suura re'eeti. Re'een kun bifa bareedaa qaba. Akkuma argaa jirtan yoo nyaatamus namoota biratti in jaalatama.

Suurri isin arguutti jirtan kun suuraa dargaggeettiin tokko, dargaggeettii wayyaa aadaa walaayittaa uffattee, fuuldura keenya dhaabbatteedha. Akkuma beekamu walaayittaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessaa tokkoodha.

Suurri sin argaa jirtan kun, suuraa maasaa keessatti , suuraa qamadiiti. Qamadiin fayidaa hedduu qaba.

Suurri isin argaa jirtan kun suura uummattoota Hamarii , konkolaataa Isuuzuu irratti fe'amanii gara dhibaa deemuuf jedhanidha.

Suurri isin arguu jirtan kun suura mana amantaa ortodoksi keessatti ijoolleen xixiqqoon halkan taa'anii ilaaluu jiran

Suurri isin argaa jirtan kun suura dubartiin Booranaa tokko daa'ima qabattee fuuldura keenya dhaabbachaa jirtu. Booranni hangafa Oromoo jedhamuun beekama.

Suurri isin argaa jirtan kun suura mobaayilii andirooyidii jedhamuun beekamu,a mma immoo baay'ee hin argamne, dur baay'ee kan jaallatamu, suuraa mobaayilii ti.

Suurri isin argaa jirtan kun suura fiigichaan kan beekamu, jajjabaa isa ta'e, suuraa Haayilee Gabrasillaasee ti.

Suurri isin argaa jirtan kun suura mallattoo Oromiyaa " LEGACY LEADERSHIP AND ADVOCACY ASSOCIATION" ti. Bifa gurraachaa fi adiin faayameera.

Suurri isin argaa jirtan kun suura komeediyaanii kan ta'e, amma immoo Donk Tube kan banate, suura komeediyaan Ishetuu Xilaahuniti.

Suurri sin argaa jirtan kun, suuraa teessuma yookiin ammoo barcuma muka adda ta'e irraa midhaafame gurguruufi asitti qophaa'edha.

Suurri sin argaa jirtan kun suura hordoftoonni amantaa ortodoksii mana amantaa isaanii keessatti dibbee rukutanii faarfachaa jiranidha.

Suurri isiin asirratti arguu jirtan kun, suuraa Avukaadooti. Avukaadoon akkuma beekamu bifa magariisa qaba. Aakka malee dhaamallee mi'aa waan qabuf hin jaallata.

Suurri isin argaa jirtan kun, suura Leencaati. Leenci mootii bineensota jedhamuun beekama. Akkasumas mallattoo jajjabinaatti Ibsama.

Suurri isin argaa jirtan kun suura hordoftoonni amantaa, abbaa kan ta'an garaa garaa nagaa wal fuudhaa jiraniidha.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa gaazexeessaan OMN ibsa OMN irraa kenname kennuuf qophaayaa jiru agarsiisa.

Suurri isin argaa jirtan kun suura guyyaa Masqalaa, hordoftootni amantaa Ortoodoksii walitti ba'anii kabajuuf deemanidha.

Suurri sin arguuf jirtan kun, akkuma arguuf jirtan gubbaarraan sagalee aadaa kan ta'ee fi akkasumas warri wal_fuudhaa jiran nyaaticha kaasaa jiran agarsiisa.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa nyaata yeroo hedduu nama hedduutiin kan jaallatamu suuraa bargariiti, chiipsiinia jira.

Suurri sin argaa jirtan kun suura muuziiti. Muuziin bifa keelloo qaba. Akkasumas namoota hedduu biratti akka malee jaallatama.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa bakka fuduraaleen adda addaa itti gurguramudha. Fuduraalee akka muuzii, avokaadoo, maangoo fi kan kana fakkaatan.

Suurrii sin asirratti argaa jirtan kun suura gabayaa raafuu itti gurguramudha. Akkuma agartan namoonni kaan gaafa gurguran kaan ammoo bitachaa jiru.

Suurri isin asirratti argaa jirtan kun suura kophee nikeelii jechuun beekamu bifa gurraacha kan qabu, suura kophee dhiirotaati.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa dubartii cimtuu fiigichaan Itoophiyaa bakka buutee yeroo dheeraaf fiigaa turte suuraa Xirunesh Dibaabaati.

Suurri isin argaa jirtan kun suura dubartoonni Tigiraayi walitti ba'anii, Ashandaa kan jedhamu kabaja ayyaanaasaanii kabajaa jirani sirbaa jiru.

Suurrii isin arguuf jirtan kun suura qamaleewwan sadiiti. Qamaleen tokko akka waan kuruphachuu jira; qamaleen tokko ammoo rifeensa qamalee tokko irraa waa guuruuf jira.

Suurri isin argaa jirtan kun suura Simbirrooti. Simbirroon kun bifa adii fi gurraacha qabdi. Akkasumas funyaan ishee bura karaa afaan isheetiin keelloo ofirraa qaba.

Suurri isin arguuf jirtan kun, suura dargaggeessa wayaa aadaa diizaayiniidhaan miidhagfame uffatee akkasumas shimala harkatti qabatee dhaabbatedha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura bunaati. Buna buufamee, danfifamee, buna lafa kaa'ameedha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura kophee 'Shabax' jechuun beekamu ,kophee dhiirotaa bifa adii qabatee jalasaan ammoo bifa gurraacha qabuudha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura siree yeroo durii mootonni irra rafaniidha. Akkuma argitan mukoota irraa hojjetame.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa oromoo shawaa keessatti abbaan fardaa fardaan gulufaa jirudha.

Suurri isin arguu jirtan kun suura dhugaatii alkoolii 'Qidaamee' jedhamu ,akkuma argitan cabbiidhaan marfameera.

Suurri isin argaa jirtan kun suuraa uffata aadaa Itoophiyaa keessaa tokko kan ta'e diizaayiniidhaan hojjatamee moodeelistiin ammoo uummatatti agarsiisaa jirtudha.

Suurri sin argaa jirtan kun, suuraa arbaati. Arbi bineensota keessaa guddina isaatiin ni beekama. Akkasumas qumbiin isaa faayidaa guddaa akka qabu ni beekama.

Suurri isin argaa jirtan kun suura yaadannoo adawaaf jedhanii kan miidhagfame suuraa galma adawaati. Innis piyaassaatti argama.

Suurri isin asiirratti arguutti jirtan kun suura tapha itti taphatan, tapha "Joottoonii" ti. Yeroo baay'ee dargaggoonni ittiin taphachuun beekamu.

Suurri isin argaa jirtan kun suura bifa tiishartiidhaan alaabaa naannoo Tigraayiti kan faayamedha. Alaabaan kun alaabaa Tigraayiiti.

Suurri isin argaa jirtan kun, artistii Ithiyoopiyaa guddoo kan taatee, suuraa Masarat Mabraateeti. Masarat Mabiraate waggoota dheeraaf tajaajila turte.

Suurri isin argaa jirtan kun suura alaabaa Itoophiyaati. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessaa tokkodha. Akkasumas sabaaf sab-lammii hedduu qabattee jiraatti.

Suurri isin asirratti arguutti jirtan kun suura tiraafikoonni daandiirratti suura kaasuutti jiraniidha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura mana qorichaa keessatti nama bitatuuf nama qoricha gurguru akkasumas qoricha mul'isudha.

Suurri isin argaa jirtan kun sagalee gosa adda addaa kanneen foon, ittoo , warqee buddeenaa fi buddeena qabudha.

Suurri isin arguu jirtan kun suura ijoollee, Boorana keessatti argaman "Dabballee" jechuun beekkamanudha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura abaabooti. Abaaboon kun bifa adii fi keelloo of keessaa qaba. Miidhagaadha!

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa dubartoota Walloo Oromooti yookiin Kamiseeti. Ijoollee dargaggoo Walloo Oromoo Kamisee babareedoo kan ta'anii gabaa keessa jiranii dha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura abbootiin amantaa kaatoolikii walitti bahanii suuraa ka'aa jiranudha.

Suurri sin argaa jirtu kun suura dubartii Wolayittaa tokko, hojii ishii hojii harkaa ittiin bareechan harkatti qabattee dhaabbattedha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura uummata Booranaa, dhiirotaa fi shamarran akkasumas gaammeedha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura dubartoota Harariifi dubartoota Sumaalee uffata aadaa isaaniitiin faayamanii daandii irratti sirbaa jiraniidha.

Suurri isin argaa jirtan kun suura intala xiqqoo bareedduu bishaan waraabuudhaaf tattaaffachuu jirtudha.

Suurri sin arguutti jirtan kun suuraa haarreen diidaa badda keessa dhaabattee ilaalutti jirtu. Harreen diidaa akkuma beekamu bifa isheen addadha.

Suurri isin arguutti jirtan kun suuraa mukti bifa addaatiin biqiltuu magariisaan marfamee walitti bahee miidhagee mul'atudha.

Suurri isin asirratti arguutti jirtan kun gos´- sagalee , dinnicha yookaan timaatima daabboo waliin hojjatamee, namaaf dhiyaatuudha.